Asi ubbikka so giddon naata seeridi dichchanaw koshshees aybbissi giyaaba gidikko naati suure dicccenan ixxikko so asaa sunttakka iitta bessan xeesettidi doosona.

Nu biittan daro bitaneti keettaa keexxiyoobati de'oosona. Eti keetta keexxidi daro go"a demmoosona. Aybba aybba go"a demmiyoona giyo mala gidikko eti keettaa keexxidi banttawu dichchaa demmanawu danddayoosona.

Nu heeran darotoo asay issippe gididi oottiyo ooso qommoti de'oosona. Asay ayissi issippe oosuwa ootti giyo mala gidikko sigetettaa erissanaassa.

Nu biittan daro asay puula miishshata naaggiddi de'oosona. Eti puula miishshata aybbissi naagiyakko erettiyye erekketi ane taw odite.

Zino nu heerra asay issi bittaniyayo bullachchay diyogaan bullachchaa biidi tana ogiyan gakidosona. Eti ayssi biyoona gikko bullachchaa bittaniyaara issippe bullachchaa bonchchanawu koyiri.

Daroto asaa puulayiyo daro miishati de'oosona. etikka aybee giyo mala gidikko huuphiyan pitiyobata sinttan pittiyobata dumma dummabati de'oosona.

Nuuni yeletatta gallassappe doommidi hagaw gakkana gasso oottidi beettido miishshata nuuni doonaara qonccissiya mala gidikko hagee tarikkiya getettidi erettees.

Nu wolaytta biittaan daro doozza qommoti de'oosona, doozza qommotappe ane taayo hachchi heezzata oditte taani siyanawu koyaas.

Nu biittan daro asay hayttan gidin kushiyankka gidin tohuwankka gidin aattiyo alleequwa qommoti de'oosona. Nuunikka alleeqota aattanawu bessiyee agaaganawu bessii?

Nu heeran daro asay dumma dumma harggiyan oykettiiddi beettees. Aybissi giyo mela gidikko heeraa geeshshatettaa daro wode naagenna gishshaassa.

Nu biittan xalli gidenna hara biittankka asay darotoo so giddon go''ettiyo miishshati de'oosona. Etappe issoy uttanawu maaddiya odettadoy daruwa maaddees.

Dozzati nu biittan xalla gidenna hara biittaanikka daro go'aa immiiddi beettoosona. Eti ayba ayba go'aa immiyoonaa giyo mala gidikko oyidiyaa oottanawu keettaa keexxanawu dumma dummabaa oottanawu maaddoosona.

Nu wolayita biittan naati daro luxo qommota tamaariiddi doosona. Naati luxo qommota eriyonaayye coo tamaariiiddi diyonaa ereeti?

Nu biittaani daro naati dartoo ispporttiya oosuwa oottiidi beetoosona. Aybissi oottioyoona giyo mala gidikko ispporttee daro go'aa naatuyo immiidi de'ees.

Nuuni darotoo nu geeshahatettaa naaganawu bessees. Aybassi giyo mala gidikko nuuyo payyatettay beettees. Hagee puulaa miishshaa geetettidi erettees.

Nuuni darotoo caammaa aattiddi beettoos. Caammaykka nuyyo daro go'aa immiiddi de'ees. Ayba ayba go'aa immii giyo meran gidikko caammay nuyyo agunttaappe ashshes, daro darobatuppe ashshiiddi de'ees.

Nu biittaan daro go'iyaa kaattaa qomotti doosona ettapekka issoy baadalla geettetidi erettidi dees. Badallay nuyoo asaa naatuyo shemppuwaa gam'issanawu dandayiyoogappe issuwaa.

Nuuyyo darotoo carkko naqaashati immiyo ga"ayi doosona. Etikka aybee giyo mela gidikko carkko naqaashata nuuni qofaa woliira laamettanaassinne daro kiitaanne darobaa siyanawu danddayos.

Nu heeraa geeshshatettaa nuuni keehippe naaganawu bessos. Ayibaassi giyoo mala gidikko nuuni nu heeraa geeshshatettaa naagikko nuuni daro harggee yiyoogaappe attanawu danddayoosu.

Nu biittan gidin hara biittan gidin asay zal'iya zal'ana bessees, aybissi gikko daro asay za'iya zal'idi daro miishshaa demmiroosona.

Nu biittan daro asay daro maxaafati nababbide de'ees. Eti nababbiyogee eta maaddiye? Maadena coo nababbiyoona? ane tawu odite.

Nu wolaytta biittan daro bàaso haggaazati de'oosona. Bàaso haggaaza geetettiyageeta ereetiiyye erekketii ane tawu odite?

Wolaytta giddon keettanne de'iyo keettaa keexxidi asayo immiya bitanee de'ees. Bitaniyayo sunttay oona getetti ane taayo oditte.

Nu wolayitta biittan daro asay puula miishshata naagidi de'oosona. Eti ayssi puula miishshata naagiiddi de"iyoonaakko ereeti?

Nu biittan woykko Itoophphiyan asi ubbi eriin tiyiyo gitta malatay de'ees. Ikka hara biittatuggappe keehir dummates

Nu wolayitta boottaan issi bitaneegoshsha oosuwan merettidi diyogee de'es. Goshshaa oosuwan merettidi diyo bitaniya sunttaykka oona geettettidi erettii?

Nu biittan issi bittaniyo tukke keettaynne katta keettay erettidi diyoogge de'es, bittaniyaa sunttaykka oona geetteti anne taayo oditte?

Nu wolaytta biittan wolayttaayyoo erettiidi diyo banddiray des. Banddiraa malaataa ereetiiyye erekketii? Wolayitta asawu inttena oyichchayis ane odite.

Wolayitta giddon issi bitanee ubbato ba naata ubbaa ekkidi baqataa biiddi beettes. Bitanyayyo sunttay oona geetetti? Ane taayyo odite taani hachchi siyanawu koyyaas.

Nu wolayitta giddon daro oorattabati de'oosona. Etikka oona oona geetettidi erettiyoona? Eta sunttaykka aybissi oorattaba geetettidikko ereeti?

Nuyoo asaa natuyoo maxafatti daro go'aa immidi dosonnaa, ayba aybaa go'aa immiyonnaa giyo mala gikko nunno maxaffaa nababidi daro eratettaa demidi bettoos.

Nu biittan darotoo keettaa keexetaa eriyo bitanetii diyossona. Etikka keettaa keexxidi daro go'aa demmiidi doosona. Hegaa gishshayoo keettaa keexxanawu beessoos nuunikka.

Nu biittan issi bitaniyayo daroppe malaaliyaa faranichere de'ees. De'oppe atin guuttaa wodiyappe simmiri meqqii giis.

Darotoo nu awaati asa sinttaa adhdhidi kaalettidinne daroobaa zoriidi beettosona. Ayssi giyo mala gidikko eti tumabaanne darobaa eriyo gishshsha.

Nu wolaytta biittaan daro ushshati asay uyiyogeeti de'oosona. Asay ushshata coo uyiyonaayye ushsha qommota sunttaara sunttaara ubbaa eriyona?

Nu biittan daro bitanetti kushshe hiillata geetetoosona. Eti ayssi getettiyona giiko daro miishshata kusheera oottiyo gishshaasa.

Goshaa oosuwa nuuni daro go'aa ekkidi beettoos, ayba ayba go'aa ekkiyo giyo mala gidikko nuuni daro murutaa goshshaa goyiyoogappe demmoos.

Nu wolaytta biittan daro wodiyappe doommidi pula miishshaa odettiiddi de'oosona. Pula miishshati awugeetakko eeiyonaayye coo odettiiddi de'iyonaa?

Nu biittaan nuna erissoy darotoo go'iidi beettees. Ayba aybaa go'ii giyo mala gidikko darootoo nuuni a nababiidi darooba si'oos hagaa gishshayoo.

Abebenttasoo asay naata ubbatoo seeran diichchiidi beettoosona. Ayssi giyoo mala gidikko naati ubbatikka suurera diiccana mala.

Nuuyoo asaa naatuyoo mittaa ayfeti daro go'aa immiidi beettoososna. Etappekka issoy mangguwa geetettees. Mangguwa nuuni bayzikko daro miisha demmana danddayettees.

Nu biittan hachchi issi bitaniyayo bullachchay diyo mala gidikko asay issippe kiyidi bullachchaa oosuwanne metuwa maddiyogaa gidikko hagee ubbayikka deretettaa qonccisses.

Nu biittan asay daro oorattabaa ha'i wode ehiiddi beettoosona. Ayssi eti oorattabaa ehiiyonaa giikko asay darotoo oorattabaa dossiyo gishassa.

Nu bittan darotto asay erissuwaa ogiyaa heeran wottid beettes, ayssi asay ogiyaa heeran wotti giiko asay ogiyaara adhdhidi be'ana gishshaasa.

Nuuni daro wodeppe doommiri keettaa keexxiri keettaa giddon doos. Ayssi giikko keettay nuuyo daro maaddiya immees.

Taani meretetta gallassappe doommara hagaa gasso ta oottiyobanne tana dom"iyooba taani yootiyo mala gidikko hagee taarikkiyaa qonccissidi de'ees.

Nu wolaytta biittan issi issi asay goshsha oosuwa darotto oottide dees. Goshsha oosoy aybassi aybassi maadiyakko ereti? Ane tawu odite.

Nu wolayitta biittan ispporttiyaa oosuwan daro erettidi de"iyo issi bitane de'ees. Bitaniya sunttaykka oona geetettidi eretti?

Nu biittan asay darotoo bullachchaa baanawu koyikko daro lo"iya caammata aattiyddi boosona. Etappekka issoy guyeera xoqqu gi uttira caammaa geetettidi erettees.

Nuuyyo asaa naatuyyo baaso haggaazati darotoo go'iiddi beettoosona. Ayssi giyo mala gidikko eti baaso gidira miishshatuppe issuwa gidiro gishshawu.

Nu biittan daro ushshaa qoommoti de"oosona. Etuppe issoti go"oosona. Isooti go"okona. Go"iyaageti haattata mala go"enaageti qassi araqqeti malay go"eenna.

Nuuni kaamiya darotoo go"ettanawu bessees. Aybissi giikko nuuni ellelidi gakkana giyosaa I nuuyo elellidi nuuna gettees.

Doozzati nuuyo daro go'aa imanawu dandayoosona. Aybaara giikko parnicheriyaa oosuwan, keettaa keexxiyoogan daro daro go'aa immanawu dandayoosona.

Nu biittaani daro qommo luxe qommoti de'oosona. Etikka nuuyoo daro gao'aa immiidi beettoosona. aybaara giyo meran gidikko nuuni erenna miishshaa luuxiyoppe demmoos.

Nu biittan daro asay daro wodiyappe doomidi faranicheriyaa oottide de'oosona. Faranichiree giyoobari awugatekko eriyoonaye coo ootiyoona?

Nu biittaani dichchaassi baaso gididabatuppe issoy zal'iya. Waanidi giikko asay zal'iya zal'iini daro asay diciiddi beettoosona.

Nu biittan asay maayuwaa giidin caammaa gidiin harabatakka gidiin asaayoo oraaxi beetikko asay hagee orattabaa goosona.

Nu biittaani tukke keettay diyogee nuuyyo daro go'aa immiidi beetees. Aybaara giyo mala gidikko nuuyyo soni tukkee xayikko tukke keettaa biidi tukkiya uyanaassi danddayoos.

Nu wolaytta biittan ubbatto daro asati Elektronike miishshata xaqameettide beettees. Elektronike miishshati aybba aybba maaddiyoona ane taassi oditye.

Nu biittan daro luxe qommoti de'oosona. Etikka nuna daro go'oosona. Waaniri giikko nuyyoo daro eratettaa immoosona.

Nu biittan gidin hara biittan gidin daro luxxe qommoti de'oosona. Etikka nuuyo daro go'aa immidi beettoosona. Aybaara giikko eti nuuyoo daro eratettaa imoosona.

Asaa naati darotoo mitaa ayfiyan go'etoosona. ayabara aybara go'etiyoona giiko eta bayzzikko daro miishshaa demiidi beetoosona. hegaa gishaasa.

Nu biittan daro asay carkko naqaashata eriyobati de'oosona. Carkko naqaashata eriyo asaa qooday woysa kummanee?

Nu biittan attuma naattuyo huphphiya qanxxuwan erettiydi de'iya issi bitanee de'ees. Bitaniya sunttaykka oona geetettidi erettidi de'ii?

Nu wolaytta biittan ha'i wode daro daro oorattabati shiiqiiddi doosona. Eta sunttaykka oona oonakko ereetiiyye coo odetteeti?

Nu wolaytta biittan issi bitaniyayyo daro keettaynne daro de'iyo keettati de'oosona. Bitaniya sunttaykka oona getettii ereetii?

Nu wolayttaa biittan ubbattoo asay goshsha oosuwaa oottidi beettoosona. Eti aybbissi oottiyaako eretti? Ane tatyo odite, ta hachchi siyyanassi koyaas.

Nu biittan darotto dere asay kayyos gidin haraabassikka gidin issippe boossona. Etti ayssi issippe biyaakko erettiye erekket?

Nu wolaytta biittaan daro asay eriya soo meddoossatinne kare meeddoosati de'oosona. Etappe tawu issuwa issuwa odanawu danddayeetti sne tawu oddite.

Nu bittanni daro asayi yexiyo yettaa qomotti de'osona. yetatikka aybassi madiyonnaa, asayikka aybissi yexxi tayo odditte.

Nu biittan dere asay issippe keehi oottiyo ooso qommoti de'oosona. Ooso qommota sunttaykka ayba aybaa geetettidi erettidi de'iyonaa? Eta odite.